sumudaho yineemmorichi isi maati kalaqamahonso kalaqamunni kalaqameereetinsso mannu loseereettinsso isi sumudaho yinummohu umo maayi kaiminni ka'neetti sumudaho yaa dandiinummohu maati isi kalaqamunni sumundoonnihonso mannu kalaqeeho

Owaantete yineemmoti duuchu danni owaanteti, mangiste uyittati owaante no, mitu dureesu buxichoho aanoti owaante no, owaantete yinnenna hikkiminaho uyinati owaante no, owaantete yinnenna duuchu gari fayimate uyinaniti owaante no, xa hiite owaanteti owaantete yineemmotta hiisine bandeemmo?

Sumudaho yaa isi maati? duucha wote mannu sumudaho yinayiihu mannuyiita ayiimmasi garasi xawisanno. hakkuyi sumudu giddo. giddo abbine worreennaatinso isi hiitto assine leellinsheennaati

Biifisa yinayi woyite maa biifisate biifisa ayi aye biifisanno? Biifinisayihu mayiniiti? Biifinisayihu maat? Biifisate maa assa gasiisawo? Ayi biifisawo hiikku hiikkoye biifisawo? Biifa isi mayira hasiisawo biifa honifiro mayi qarri no? Biinifiro mayi horo no?

Mini saada hiikkuriti, gobbattano minittano saadate yinnuummonna, minittano gobbattano hiisine bande anfeemmo ,mininna gobba saada yine su'mine hiisine bandeemmo.

sagalete yineemmo woyite mayinni loonsanni meu dani sagale no sagalete yinayi weete rainoreettinsso burarichootti sagalete loosino sagale loossate mayi hasiissano sagale loossanno manichi hitoowaat sagale hitoonni afi'nanni isi

Sagalete yaa maati? sagale maayiinni loonsanni? sagale yinaayi wote isi inteenna horo noonso dino? jeefo mama massine inte ka'niro mayi horo. iteehanna iteekkiha sagaletenni maayiinni bandayi?

Hijaraho yineemmo woyte hiikko qajeelshati loosanohu ,mageeshshi qajeelshi hasiisano ,kone qajeelshsha adhinokkihu kone hijaara loose dandaano, horosi maati ,kisaaru noosi ?

Mini uduunichoti yinnanni woyte maati, mini uduune yinnanni woyte mine wodhine fuloniricho horo co'onta gobbara haa'ne fullanikkirichotinso mine mine worre addine fullanihonso mine calla heerano ,mini uduune yinnannire bade afa hasireemmo".

Babbaxino dani uduunicho yinnihu horosi la'netinso buuroniha dannisini hakkoe danna bande la'nennatinso loosamino garinitiso, maa bande la'neti babbaxino danni uduunicho yinnihu aano horo garinitinso dannisi garinotinao, geeshshisiniti.

Agatto lowo danniti no, agatto agate iima maayi horo no, agatto aga hoogate iima maayi qarri no, lamenta assiniro maayi xeoo afi'nanni assa hoongiro maayi qarra abbittano

Egensiishsha ayi ayiira ssanno? egensiishsha aannohu ayeeti? egensiishsha adhe mitte horo aana hosiisannohu ayeeti? egensiishsha meu daninni aa dandiinayi? egensiinsannihu hiittoonniiti?

Umu dananchi geeshsha me'e ikkanno? maayiinni bikkinanni dansino hiittooho? umu dananchi manchu iima magee yanna keeshshanno ?

Babbaxxino dani uduunnicho yinanni woyte babbaxxitino horo aanno daafira yinoonninso dana baxxeenna yinoonninso biifeyoonna busheyo daafira la'ne yinoonninso mayraati babbaxxeyo uduunnicho yinoonnihu siilunna haqquyi loonsoonni daafira yinoonninso mayra yinoonni

Booharani mereersha yineemmo woyte hiitto danni no, hiitto ikkine boohara dandiinanni, booharanni mereersha la'nannihu isi maarati, makkinoni woyiteti ,hiitte yannarati, ha'ra maayira hasiisu, marre ka'ne maa assinanni ?

Owaantete yinnanniti isi meu danni owaante no, owaante uyinanni manni duuchu no lawishshu gede assine la'nuummoro qarraminohura owaante uyinnayi, mangistete owaante uyittanno ,owaantete yinnaniti tini isi umo kaimisi mamaani higge daayinoho kalaqamuyi afi'nannihonso manchu aanoreti.

Seensilleho yineemmo woyite Mitturichira akata qayyareemonso hakkuricho mittoricho noorichi iima aanaho lende woyi lendde buurre dana qayyareemonso seensilleho yineemmo woyite isi maati?

Baattote ofollanna yinanni weete hiiko garaati baatto ofoliteehu bayichu noonni xiinxxallihu ayiti dhagge yinanni weete baatto coyidhanonni boreesidheeri noonni

Mininna dubbu saada mereero mayi badooshi no, mini saadati yinneemmo woyte horontanni mininni fulitukkinni heedhanokirichotinso hiittorichoti, mini saada yininna mannuno mini saadatinso saada hiikkuriti, saadate yinneemmo woyte mannuna saadate maayi badooshshi no lamunku miniretinna.

Safote latishshi maati, safote latishshati yinnanni woyte mittowa manchu umisinni kae loosanorichotinso safote latishshati yinnenna roso adhe hakkoe adhino rosichi garinni loosanorichoti, loonsiro horosi maati, horosi giddo hiittorichoti isini maayi widooni hanafinoho ?

Afantino gashaano yinanni woyite sammi yite diru baala sammi yite diro duucha diro gashitinoreetinso hiittoo richooti egennaamma ikkitewo daafira yinanninso hiittoorichooti annuwaho yinanni woyite hiittooho anna illo annaatinso buddeenu annaatinso hiikkoye annaati

Biinfillu duuchu danihu heera dandaanno, biifisa yinayi wote ammammande bifinsayiiricho ikka dandanno. amammande biifinsooyiirichonna biifisa yineenna kalaqamunni biife nooricho hiitto assine bande afa dandiinanni.

Maxaaffate yinayrichi maati isi mayi iima borreessinoonnirichooti maxaafffaho yineemmo woyte hiikko Dani maxaaffaati maxaaffa me'u daniti no maxaaffa mayinni borreessinanni may iimma borreessinayi

Hijaaraho yinneemmo woyte hiittonni loonsannirichoti, loonse ka'niro maayi waagi noosi, hiitto manni loosano, isi hiittorichoti, mannaho horo aanonso diaanorichoti.